ONed bank oyo yimwe yomee mbaanga , ndhono tadhi kwashilipaleke oma pungulilo goshi maliwa, oku kaleka inima yaa kwashigwana ya gamenwa , no ta yi kwathele woo oku gandja omukuli mo mwaalu omunene.

OFNB oyo ombaanga ndjono ya kwashilipalekwa, yuuthwa noha yi kwathele aakwashigwana noma pungulilo osho woo enano djoshimaliwa meendelelo nethimbo kehe.